Ebivuga bye beta adungu, adungu dhino dhiri ghano iisatu, eyindhi eri ghansi eibiri badhi ghanika ku kimante. Ku ki mante kuno kuliku ebifananye ebisige ebya bakazi abasatu. Omukazi ali ghagati ali bukunha rra nga ali mi ka pale kerere.

Abasaadha babiri batyamye ku kabenki aye ghaligho omwana gwe bali yeta, ghaligho omughala aveire ekiteteyi kimyufu ni sikati ndhirugavu aye ghalihho amanda na katebe tidhi omughala gwalitunulira aye alyagho.

Abasaadha babiri aye omulala aveire esaati ndhirugavu ne mpale ndhirugavu, oghundi aveire esati ya kyenvu ne mpale emyufu kibone nga bali tundha byenandha bali tundha aye bali kumpi ne nhandha.

Abaana basomi baveire sati ndheru ne sikati ne mpale ya katake take kiboneka nga bava kwisomero aye basanhufu bonabona beirugavu, omughala ali kuvuga akagaali.

Abaana bali mu nhimiro kiboneka nga bali kulima ghaligho omughala no mulenzi, omughala aveire esati ndhirugavu, omulenzi aveire esati mmyufu ne mpale ndheru omughala aveire sikati mpavu

Ebisolo, endhovu ebisolo by'okwitale bingi inho biri kunhwa maadhi, mulimu ente mulimu enhonhi, mulimu endhovu n'akaana kayo aye tidhi kye biri kola.

Emeri enhenhe kuliko obutandalo, tidhi bwaki aye inhingi. Ghaligho isatu inna dhili ku maadhi, ku maadhi ge nandha.

Abakazi bangi baveire ebikomo ku mikono, mu kifuba, ku mitwe aye ti beirugavu iino tidhi gyebava aye basanhufu. Omwaana omu ghala bebi bamusitwire ku mugongo.

Ekyalo mulimu enumba mulimu emotoka, engira mulimu abasaadha ghaligho olusozi, ku lusozi kuliku enumba nhingi inho.

Abasaadha babiri, bali kuvuba eby'enhandha, aye bakozesa ifumu okuvuba kiboneka nga omusaadha agemye ekyenhandha.

Ekibuga kinene mulimu abantu bangi inho mulimu takisi paaka. Abantu bali kutambula waliwo ebizimbe bingi amabanka amaduka ee mangi inho.

Omusaadha ali mu meeri, aye tiidhi kyali kukola, emeeri ya langi nderu, nh'eya bululu. Yetiise ebintu aye tiidhi biki, biliku emiguwa mingi.

Omughala mwirugavu aye availe esaati nderu ni sikaati ya kataketake availe engaito ndhirugavu kuboneka ali kulumuka nga agya ku isomero. Aye ghaligho eisubi elya langi ya kiragala ne miti emileyi ere eghala.

Olughombo lw'emere aye tidhi lughombo lwaki aye luli mululagala balusibye nakagugha olulagala lwa langi ya kiragala. Ghaligho omughala ali kulingilira lughombo luno.

Ekifo ekyamafuta agemotoka ni boodabooda, kya langi ndheru, kuliku eya kyenvu ne myufu. Ghaligho engira kuliku emotoka, emotoka eyindhi nderu, eyindhi myufu ni takisi ghaliwo bodaboda, omusaadha ali ku bodaboda availe empale empanvu ni saati ni gyaketi.

Abasaadha babiri bali ku lyato bali ku nandha aye mu nandha mulu ebisolo bino ebinenenene ebya maadhi, birina langi endhirugavu ne myufu abasadha baboneka nga bavubi. Eri ghala eriyo omwido gwakilagala ogwe kyenvu ne miti ebiri.

Ebiyumba bisatu byandhoki tirikubonha ndhoki, aye ebiyumba byandhoki bisatu bya kyenvu babisibye ku muti.

Enduki eri ku kimuli, aye ekimuli kya bululu n'ekimyufu ebimuli bingi inho, inho, inho, biliku ebikoola bya kiragala.

Engira enene erimu emiti emileeyi ghaligho obugaali, akagaali ka langi ya kiragala mulimu ebipande, ebipande bya kiragala ne bi myufu mulimu abantu ne motoka.

Ekibira kye miti kinene kinene iino mulimu emiti egya kilagala mulimu emiti gya kitaketake waliwo engira aye engira ntono, aye tidhi emiti dhino giriwa.

Omusaadha aa mwirugavu aye aveire esati ndheru mulimu ebikuubo bya bululu. Abaana abaghala bali kutambula kungira aye ba veire ebiteteyi bya bululu, ghaligho eidhuka litunda eby'okuzanisa bya baana, ghaligho omuti omuleyi.

Ebizimbe bingi iino biboneka nti biri mu kibuga aye ghaligho ekighanvi iinno iino tidhi kye bakolamu aye kinene. Ghaligho aaa engila empavu ne miti egya kilagala.

Engira mulimu emotoka mulimu abasaadha babiri waligho waya yengoye gye banise, waliwo enhumba nhingi wangulu ku lusozi ghaligho emiti ghaligho omwido ere ghala.

Ekinonhi kya langi ya kyenvu me ndhirugavu kiri ku kakomera aye tidhi ghe kiri omukomera bwa langi ya kilagala ne myufu ne ya kyenvu.

Abasaadha bangi bali mu nhimiro ya matooke, amatooke ga langi ya kiragala. Aye abasaadha bano bali kutwika amatooke ku bodaboda kuliku amatooke mangi. Ghaligho omusaadha aveire enkofira kiboneka musilamu, abasadha abandhi bali ghala.

Ekisodhe mu kibira kinhenhe aye kirugavu, kitiisa inho, inho, inho. Aye kiri mukibira mulimu ebikoola, ebikoola bya langi eya kiragala. Mulimu obuti.

Omwana omughala ali kutundha nhanha aye ali kutundha nhanha mu buvera. Kiboneka nga musanhufu, aveire esati ni sikati, sati ndheru erimu green, erimu kyenvu ni sikati ndhirugavu.

Akatale mu kibuga kuliku amaduuka ku bizimbe mu buyumba mulimu abantu bangi inho, inho.

Akatale kanene ino aye bali kutunda amatooke, obutungulu, enhanha, bali kutundha byonabyona. Mulimu abakazi nh'abasaadha mulimu ebintu bingi mulimu amadhuka ghaligho ebifanhanhi ebya president.

Omusaadha ali vuga gaali aye availe empale empanvu ya langi ya kiragala, saati ya langi ya kataketake , mulimu abantu mungira, ere ghala, omughala n'omusaadha, eriyo emiti emileeyi.

Omusaadha ali mu lyato aye tidhi, kiboneka nga eriyo byali kuta mu lyato Omusaadha owundhi ali eri ghala aye ghaligho amaato mangi inho.

Abakazi babiri n'omughala mulala nga bali mu ngira abakazi ababiri bavaile sikaati mpanvu sikaati eya lwedi n'endirugavu, omwana availe sikaati nhimpi ndirugavu.

Ghaligho amadhuka amadhuka mangi amadhuka ga soda, amadhuka gaa bidomola. Ghaligho emotoka kiboneka nga ghaligho ali kugula.

Omuzungu ali ku kompyuta aye tidhi kyali kola kiboneka nga DJ aveire e jaketi ya langi ya kyenvu ne ndhirugavu ateireku obwo ku mattu.

Obakazi mu katale babiri bali kutunda bibala, emiyembe, mulimu amenvu, mulimu wotameroni, mulimu bingi inho, amapapaali, availe saati endirugavu ne sikaati empaavu erimu ebimuli.

Omuntu akwite ensigo.

Abantu abaghala na balenzi batyamye ku meeza kiboneka nga balinda mmere aye abasaadha balina amakompyuta na masiimu.

Omughala mwirugavu, agemagainya ekitabo ni peeni, aye availe esaati nderu ni skaati yakataketake nengaito ya bulaka aye ali kulumuka kuisomero. Tidhi kiboneka nga ali leeti.

Abantu bangi kiboneka bangi bakazi nga bali kusiba ibiwempe. Aye bingi inho, abandhi balibikaza.

Abasaadha babiri bali kuvuba aye omulala agemageine n'omuti kiboneka nga gwebali okukozesa okutambula ku maadhi, aye oghundi ali kukasuka akatimba okugema eby'enhandha